Eno nkula. Hee, ng'eri mu kulya muddo mu ddundiro ly'ebi... mu kkuumiro ly'ebisolo wabula ng'eri n'akaana kaayo. Omuddo gwa kiragala bulungi nga n'eri eriyo emiti egya kiragala.

Abaana bana abava ku luzzi wabula ng'abasatu bakulukulu naye nga kuliko akalala akato kamu era nga ko keetisse akadomola akatono, wabula nga mu maaso gaabwe eri ku mabbali waliwo ate abato babiri abayimiridde nga babatuunuulira.

Lino lyato eddene erya yingini nga liri ku mazzi liseeyeeya wabula kuliko omuntu omu atudde emabega naye nga liriko ne bbendera ya Uganda, eryato lirimu kkala ez'enjawulo, kuliko kkala eya bbululu n'emmyufu.